My people huna well done oh. Today we wan talk about tree logging and how to move wood from inside bush go inside town for sawmill wey they go work on the wood. You know sey we dey use wood do plenty things for dis world. All dis cupboard for house, all dis bedframe all dis chairs and everything wey we dey do for house even the floor of some houses if you look am well na wood dem use do am. Na where we go see dis kind big big wood wey we go use do dis kind thing. No be snmall small trees wey dey for area oh. ah! Dos one no go do anything Na big big trees like dis and dis kind big big trees na where dem dey see dem na inside bush. All dis thick thick forest. You go go thick forest like dis go cut down all dos big big trees down. From the ground like dis, cut am fall am for ground. And you know sey as you fall dat tree now so, e get plenty branches. You go use different equipment comot all the branches like dis and den still cut dat trees into small small pieces because you no fit just carry one whole tree like dis put am ontop motor na. E go too heavy. So you go cut am down. Now if you cut dos trees down finish [2] [2] down into small small pieces finish now, wetin go pack dos pieces go inside town. You know sey the road to bush dey very rough self and dos wood na heavy. If you use motor wey no get weight, the motor no go fit carry am na. E fit waka small for road, e go break down for road. Den you hang for dere, you go con still dey do another wahala go find another motor again. So na better motor. All dis kind big big motor wey get big big engine ern wheels and special engine ern special duty engine na im dem dey use for dat kind thing oh. The motor go gat stand for ground gidigba, go get stamina. Den dem go pack all dos wood like dat put ontop the motor con carry am go inside town for dat sawmill now. Na dat sawmill dem go con still work on the woods again into wetin we go fit use make all dis things for house wey we talk about. Urh so and again even as we dey cut des trees now for bush, na still with sense oh. If we just go inside bush, cut all the trees down, e no good now. We go scatter our environment. So na still with sense na im we go cut all dos trees down likde dat so. So na the matter be dat oh.

My people today we wam tak about farming you see as we dey dis world so if day break we go go work we go waka go far far places we go carry heavy load all dis tins wey we dey do so na becos say we get power an na de food wey we dey chop na him dey give us power na dis food wey we dey chop na trough farming dem dey get am if you go all dis villages wey dey dey for area like dis you go see say mama papa pikin all of them na de work wey dey dey do be dat as day break like dis so dem dey carry dia hoes dem go carry dia cutlass enter bush go farm an wen dem reach dat farm no be say dem go just go go pour de seed of wetin dem wan plant for ground o no dey go first dig dat ground so dat de sand sand go soft make e for loose so dat dey fit plant sometin ontop am sometimes now dem go dig ridges ma sef wey dem go plant de seed ontop dem dem go come carry de seed of wetin dem wan plant weda na rice or weda na beans oo weda or na vegetable oo weda na anytin wey dem wan plant dem go come carry dat seed like dat put am for ground cassava dem oo all like dat dem go come plant am as dem plant am finish no be say dem go come go house oo go sidown fold hands oo dey dey wait sey make the tin come mature no oo d go still dey come from time to time come dey check wetin dey plant because as dem plant dat thing so like dat o after sometime grass go come grow full everywia all dis weed wey dem no plant go no grow like dis cover everywia so from time to time dem go con come come remove all dose weed like dat den after sometime de plant go come mature e depend on wetin dey plant some fit take maybe two month some three month some four month so eheh after dat period of time wey e don mature dem go come still come back come harvest wetin dem plant come remove everything for ground carry am go house some of dis families na make dem for see food chop make dem dey even do all dis farming so dat dey go carry their thing go house go chop any one wey e remain inside dem go come still carry am go market go sell for other people people while e get some people wey be say na de main work wey dem dey do be dat dis farming na for black skin like dis dem dey do am after dem harvest dia crop like dat so dey fit come carry am go house go store am because as everybody dey harvest food dat time na tins go too cheap so later on where everytin don come cost don scarce na dat time dem go go bring am comot carry am go market go sell for people

Una welcome to our discussion today oo today now na market we wan talk about market na place wey be say people wey dey buy something or people wey dey sell oo all of them dey dey com gada for dat place com do de buying an selling for dia market don dey tey tey since olden days wey our papa an mama dem dey do all dis trade by barter you give me rice I give you beans market don dey since dat time even till now Market still dey an now sef market don dey even change ma sef from say physical place wey people go gada e don dey change even go enter inside all dis um online one wey be say if you go jumia you go konga you go see say dey list tins you go go dia com pay for wetin you wan buy den dem go com carry am com give you for your domot for house like dat you no need to waka go anywia sef den dem still get some market wey be say na for open air like physical place e dey no shop no shade notin notin why e still get some wey be say if you go you go see say some people dey inside shop some people get all dis shade wey dey do wey dey stay under for dia some market na every day de market go dey open anyday wey you go dia you go see people for dia dat type dem dey call am permanent market while e get some wey be say na once in a while maybe all dis four four eke market days maybe every one one week like dat people go com gada com sell yam com sell fish those types dem dey call dat type periodic market. Market wey you see so e get plenty eh benefit for us oo if market no dey like dis buying an selling for hard if you wan buy something now before you go dey tink say ah who dey sell rice oo who dey sell TV oo which house you dey say wia e dey stay oo how I go take go find am e go be wahala for you but as market dey like dat so you go just comot enter market go de place wey dem dey sell dat kind tin wey you wan buy den you buy your tin com house e mek everytin easy for you even de person wey e dey sell for market like that so e still help am too becos if not if e dey him house like dat how many people go know say e dey sell sometin na very few people but dat market wey e dey so now even people wey e no know am from anywia like dis dey go com him shop come buy someting for hin hand hand now as market dey so e need people wey e go dey organise am oo dats wat market dem dey get organizations like dis wey dem dey plan how dem go dey run tins for inside market okay like how dey go tek secure de place so far people no go com dey steal people tins inside him shop an dem even okay how we go tek organise de place so dat dis one no go com complain say ah why you stay my shade today ah why you stay my chance today oo atleast dat one no go happen if dem organise everyting well even how to dey clean de market ma sef an den how all dis cars wey dey com inside market go park so dat dem no go com scata scata everywia now all dat one na de organisation na him dey in Charge of all those tins dey help to run de market smoothly na so market be oo

My people Una welcome oh today na market we wan talk about see na jus tek for example say you wake up one morning you wan buy food for house or you wan buy TV for your house you no know wia you go go you con dey confused you tink say ahh who dey sell dis one oo wia I go waka go dis one oo e go good like dat e no go good so na market dey help us for dis kind tin so becos day market so na place wey everybody wey dey sell something different different people dey go come gada com dey sell different different tins for dis world weda na food ok weda na tins wey dey dey keep for inside house oo weda na kitchen tins oo weda na clothes oo weda na shoes oo every tin like dat dem dey sell for market noting wey you go go market day you dey find wey you no go see for dis world and den people now wey wan buy all those tins dem go comot from dia house com dat same place com com com buy de tins wey dey wan buy for dia so na so market Tek dey important becos if market no dey like dat before you go waka from one Jericho to anoda say you dey go find wetin you wan buy you go tire for dis world an even dey person wey dey sell someting for dat market so e dey help am too becos if e no com dat market wey e say na him house e dey dey sell plenty people no go know say e dey sell something na only few customers e go get but for dat market wey e dey so now even people wey dem no know am from anywia dey go come de shop say oo madam oga wetin you dey sell now I wan buy dis one oo I wan buy dat one oo so e dey help everybody at de end of de day now market don dey tey tey those days of our fada an Moda wey dem dey do trade by bater wey be say give me shoe I give you rice market dey since dat time an now ma sef did world wey we dey so na market don dey change small small sef e don even dey reach de ex ten t wey be say you don’t need to go physical place say ah you wan go buy sometin you go just go online like all dis dem jumia dem konga dem OLX you go go dia com look for wetin you wan buy for com pay de money den dey go com carry am come your domot like dis gan gan come give you you no need to waka go any far far place oo na so market don dey change dey go now now oo now market sef na very important tin for dis world becos e dey help every body if not all of us like dis we go dey suffer well well before we go dey see who dey sell wetin we wan buy an who go dey even buy wetin we wan sell so dats now so market be so

my people una good morning o today we wan talk about market store market store nah like if you enter all this market bah you go see say they do some like arrangement for ground some is like structure they just set am up come put goods inside there put wetin them dey sell come dey sell for there nah that kind thing be market store now they get different type of market store dey get the one wey fit be permanent then they get the one wey them dey call temporally the permanent one nah the one wey be say if you enter inside market like this now you go see say they build am like they arrange am for ground as part of the building that one go dey there for a very long time sellers go just dey dey come sell in thing for there but for the temporary one now nah that type wey be say them dey mount am for all these outside market for market wey be say building no de like that you understand like maybe all this kind eh trade fair all these kind market wey be say maybe once a week everybody go just come gather for there come sell no be say na everyday thing nah something wey be say nah just once once like that and then that type eh store sef e dey easy to arrange and e dey easy to scatter and dismantle am back like that again so sometimes nah like maybe all this kind eh canopy them dey do like dem fit just put good iron for ground come put canopy on top so that at least e go cover shade for them so that sun no go dey beat them them as them dey sell market store dey very important o because as e dey like that so e go help the seller arrange in things well well whether nah cloth e dey sell o whether nah food o or whether nah fruit e go arrange am on top maybe step by step wood wey dem arrange like that so so that e go dey attract customers as them dey come and the customers wey the come by too e go help you see how the thing look for from afar very well and you reach there like that you fit even come test the thing come start dey price the kind the thing wey you wan buy for there so nah so market store dey help for selling and buying of things

so today nah marriage ceremony we go talk about when two people like be boy and girl man and woman when they come like this come talk say ah we don love ourselves o we wan marry o we wan start dey stay with each other make we dey born plenty children for house o you wetin dem dey use start that kind thing wetin them dey use confirm that kind thing like that nah marriage ceremony the man and the woman go don go tell their parent ah we wan marry o see the person wey I like o them go say oya bring am come house them go carry themselves go their family house then them go decide everybody them go come give the man list say okay see the traditional thing wey you go need to do o do o before we go give this girl as wife o then everybody go prepare come back now on the day of the marriage wey be say nah in be the main meaning D day for the marriage ceremony everybody go gather together all those things wey them put for that list say make that man do nah that day e go come do am like that now they get different type of people for this world o some people like marriage wey just simple they no want plenty people people while some people they want plenty people now dey once wey no want plenty people the they fit just do am like that wey be say the man and the woman family go come together inside palor like that the man go come pay all the things wey they say make e pay from the e go pay dowry maybe them fit say e go buy cloth for the girl mama e go don buy am buy cloth for the girl papa e go buy am they fit say maybe e go even pay some money wey dem go give youths for the community e go do all those things for that day then after everything them go come tell am say oya now take we don give you wife carry your wife dey go house then if small food dey everybody go chop happy comot go house the husband don carry in wife t go like that but for some like that people dey like plenty people o them go invite everybody wey them know for this world like that people go plenty them go do big maybe them go even go event centre like that sef music go dey food go dey yaka ta for ground everybody go chop bele full dey dance dey sing like that like that most time for Nigeria wey we dey and even for Africa nah that type people dey do well well people dey like that type wey everybody go gather come plenty like that but for other country like that maybe for other outside countries them fit no dey do their own like that o they fit just do am quiet and simple wey be say they'll just come come say okay two of una don become husband and wife make una just dey go like that now marriage ceremony dey very important o because nah that day nah in mark the beginning of life for these two people together so nah from that day nah in them don talk say okay o from to day o till we go die like that me and you nah together together we go dey go we go dey plan life together so marriage ceremony dey very important

my people una welldone o today we wan talk about marriage greeting you see bah when them dey do marriage for Nigeria for Africa them get different different culture and tradition wey them dey do that day one of the things wey them dey do they call am marriage greeting nah very important part of the marriage ceremony for Africa be that now for different different place them get different ways wey dem dey do am like for Nigeria now the way Igbo people dey do am different from the way Yoruba people dey do am for Yoruba place now like that on the day of that marriage the groom now the husband and him friends them go come them go come lie down straight for ground face head for down greet the family of the girl them dey call that thing for Yoruba nah to that thing nah to show say ah we respect una o we thank una well well o as una give us pikin marry so o we dey happy say una don take us as part of una family o so we come show una say ah we happy well well then the family of the girl go come tell them say okay o una well done o una thank you we happy sef say una come marry our pikin that kind thing then for Igbo place like that now the husband and him friends go come them go kneel down come bow their heads say ah we thank una o say una give us wife marry like this we respect una we happy well well for Hausa side too nah still the same thing the husband and him friends go come them go kneel them go bow down like this come use their hand touch ground say ah we thank una o we happy then for them the wives' now wetin them dey do be say as the husband's family come like that so the wife family go come talk say ah your husband people don come o come greet them the bride and her friends now dem go come come outside come dey kneel down dey say ah una welcome o we thank una for coming for this um party wey we dey do so o those ones now go come pray for them the main reason wey them dey do all these things is to show sey ah we don come together as one family o make una pray for us o so that this our marriage wey we enter so e go work and we respect una we don accept una say ah una be our papa una be our mama now we no go dey do as una dey expect say make we dey do so e dey every important for inside marriage ceremony for Nigeria

so una weldone o today we wan to talk about money cowry you see for Nigeria weh we deh so now if we wan buy something nah paper money we deh use now e get one time sef weh we deh use coins buy something but before before for nineteenth century those days of our forefathers and our foremothers nah cowry we deh use that cowry now no be paper o nah like no be paper money nah snail shell weh be say them deh see inside water nah in deh nah in be that cowry them go commot the snail inside then the shell nah in them go come use nah small small snail like that the cowry e deh white the body come smooth e wan deh kind of round but e no too round like that then for the one side of it e come deh like say nah teeth deh there nah very strong something o no be something wey they fit give it anyhow so e bin get all the qualities weh um money suppos get nah why them bin dey use am like that although now we no dey use cowry for Nigeria for Africa again paper money don replace but still cowry still dey very important part of our history because even now we still dey show respect to that part of our history if you see now this days them dey use am to decorate maybe all this kind cloths them go put for the front like that sometimes ma sef people dey even use am hair like that use am like say nah all these jewelry sef them dey use am then for Ghana you see this their Ghana cedi wey dem dey talk so the meaning nah cowry other one nah to show respect for that cowry even for one bank for Benin like that if you go there you go see say for the outside body of the bank they use cowry decorate am all this things nah like we dey pay homage to our past our history like that even till now sef cowry still dey symbolize say wealth the person get money well well because of say them don use am before as money

Una good morning. Today, we wan talk about different denomination of money. If you comot for house, say you dey go buy something, shey dis paper money wey you dey carry so, hmm, sometimes, e fit be say na fifty naira tin you wan buy; you carry fifty naira note. Sometimes, e fit be say na five hundred naira tin you wan buy; you go carry five hundred naira note. Na dat note, those different units of dat naira note now, na im be denomination; na im be di tin wey dey dey call denomination. For Nigeria now, we get different denomination of our naira. We get five naira note, we get ten naira note, we get twenty naira note; even fifty naira note, we get am. Hundred naira note dey too, two hundred naira note dey. We still get five hundred naira note and one thousand naira note. Before sef, wey be say coin been dey, dat time, we been get fifty kobo coin; we get one naira coin, we still get two naira coin. So now, all dis different different units of dis our naira so, na im be di tin wey dey dey call denomination of a currency. Other countries too, everybody get dia own; like say, for example now, for America now, dis dia US dollars, dey get like one dollar note, dey still get five dollar note. Dey get ten dollar note, twenty dollar note, fifty dollar note, and then, dey come get hundred dollar note. Now, dis um denomination of money so, na very important tin. We dey help pesin because if e no dey like dat, how we wan buy and sell? If you wan go, let's say you wan buy twenty naira tin, and na only one thousand naira note na im be all our money wey you get, you come carry one thousand naira go, how di pesin go take give you your change inside dat one thousand wey you buy twenty naira tin? E no go easy. Or say you wan buy twenty um, twenty thousand naira tin, and na fifty, fifty naira note alone na im we get, how many dem wan count before e go reach dat twenty thousand? You see say e no go make sense na. So, na why e dey important. Again sef, as countries dey go, from time to time, dem fit dey change dia currency. Some time ma, dem fit come bring new denomination; maybe dey feel say, Ah! Dem wan bring two thousand naira note for Nigeria o, na so dat kain tin From time to time, dey dey change am like dat. Sometimes ma, dey fit even say di former um money wey dey do, dey wan comot am, e no good again; dey wan do new paper for dat same um different denomination. E happen one time like dat for Nigeria, wey dey say all di old, old paper money wey we get, make we go deposit am for bank; na im dey go bring new, new naira come for us. So, na im be di tin wey dem dey call different denomination of money.

So, today, we wan talk about morning alarm. Just say around six o’ clock one morning like dis, your phone just dey ring, “pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.” E come dey disturb your sleep. You go come wake up say, “Ah! Why dis phone dey disturb me?” You go come see say na di alarm wey you set in di night, say, “Ah! I wan wake up around six o’ clock.” Na dat tin na, na im be morning alarm. Because say we dey go work in di morning, we dey go school, dey go different different place, sometimes, you fit don tire for night, you no go fit wake up early, you go come oversleep sef, come late go wey you dey go in di morning. Na why morning alarm dey very important. Dat alarm now so, na your phone you use set am o, but you know say e still get other tins wey dem dey use set alarm. No be only just phone. Dem get one wey be say na alarm clock. Dat one, e dey like wall clock, but dem dey put am stand by for one table wey dey near bed. Dat one now, you fit set am too make e wake you up. Even sef, e still get all dis new new ones wey dey dey do now — smart alarm clock, na im dey dey call those ones. Those ones dey monitor your sleep. When e see say your sleep no deep again like dat, e go come wake you up. You know say sometimes if morning don dey come like dat, your sleep no go too deep again like dat. Now, as you dey use alarm so, no be today e start o. E don tey wey dis tin start. Even people those days, dey need to wake up early in di morning na. Dey dey use different tins dat time because all dis kain phone na, all dis ones no dey dat time. Na industrial revolution so na e introduce dis one wey e be say you fit set for your phone wey e go dey wake us with ringing. Dat time, no be dis type dem dey use. E get one one wey dem dey use dat time sef, dem dey call am water clock. Dat one na, dey go carry like three containers, come put water inside di first one. So, di first one na go get tap wey be say e go dey drop dat water small small inside di second one. As dat second one full now, im also go dey drop di water inside another third container. Now, as e dey drop water inside dat third container na, e go come dey, di water go push di breeze wey dey inside dat container comot. E go come mix am. Na dat sand now, na im go come wake pesin up. So, you see say morning alarm dey very important because if not, people fit dey late go work well well. Asides say e dey even help us to wake up, e still dey help us sef, so dat our physical health we go take, we go, go maintain am well well for us.

Una welcome o. Today, we wan talk about motorbike park. You don ever go market before wey be say, for one side of di market, you come see say bike people plenty dey gather for dia; all of dem dey untop dia bike dey dey look for passengers for dia. Na dat kain place dem dey call motorbike park. Because say, you know say sometimes, if you enter market finish, no be say motor go gather, wey you go see motor, say motor no fit dey carry everybody go dia house gan gan na; na bike na im people dey use most times to go dia house. So people wey be say dem dey dey ride bike, dey dey use carry people, na di work wey dem dey do be dat, na dat place dem go come gather — all of dem. Dem go come dey look for passengers say, "Ah! Madam, wey you dey go o? Come make I carry you." Dey go gather one side, all of them as. Sometimes ma sef, if you go, maybe church, or you go school sef, you go still see dat kain park for dia too like dat. Even for your house, say you dey come back from work, your house dey very far from main road, as keke or motor drop you for your junction like dat so, you no go fit waka go house, you go still see say for dat your junction, bike people plenty, dey gather dey, dey wait for passengers wey dey wan carry so. Dat kain place too na im dey dey call motorbike park. Now, for Nigeria now, dis um motorbike park wey we dey talk, e dey different from wetin dey for outside county o. For outside now wey e be say, dia own, most times, people wey dey drive all dis bike, no be say na passengers dey dey use am find; na dey dey just like to dey drive bike. Dem ma too dey get park wey be say dey dey park all dis dia bike. Just like dey get um park, parking space for motor na, na so too dem ma for dia, dey get park for all those kain motorbike. So na wetin motorbike park be be be dat.

Una good morning o, today we wan talk about motor park. If you don ever travel before for Nigeria, you go know wetin dem dey call motor park. Dat place wey you go so, make you go enter motor, na there be motor park. As you go there so, you go see say plenty different motor gather for there with plenty drivers wey dey look for passengers. Dat same, dat place so like dat, no be only drivers dey there, even conductors too wey dey help di drivers too dey for there. Dat place now na im you go enter motor travel go another state. Even self say maybe na inside your, di same state na im you wan travel no be say you wan go from one state to another, maybe you wan go from one part of di state to another part of di state, dey still get park like dat wey be say drivers dey gather too for there. Now motor park dey very important o because if not, how you go see motor wey you go follow travel, now wey be say country no dey safe again, you no fit just see anyhow motor for road make you go enter inside say you dey travel. What if something come happen for road? Na motor park wey be say you no say dem get organization wey be say, no matter anything, anything wey e happen for road those people go still help come try to find out wetin happen and help to make sure say everybody dey okay. So na dat place you go still go. Even for di drivers too e important for dem na because e dey help dem too so dat dem go get work wey dey dey do, wey dey go come get money. Even for inside dat motor park too, dem get like security and everything wey be say, Ah! Dem dey make sure say everything dey go well, dey run smoothly; and then, even people wey dey sell something too, dey dey come dat motor park because you know say as people dey travel na, you fit wan buy bread go give people for house, um ehn! So women wey dey sell those kain tin, women o, men, anyone wey dey sell those tins now too dey come dat motor park, so you go still see tins buy inside dat motor park. So na di tin wey motor park be be dat.

So today we wan talk about Oba. Dis Oba, na im be di last Oba of Benin kingdom wey be say e been get power — im own power wey be say im no dey under di control of anybody. Like e dey run tins by imself. Di, di British people, di British colonizers, dem no get power for im body. Na im be di thirty-fifth king of di Benin kingdom. After im papa, im papa wey dey call Oba Adolo; after dat one die, na im dis one come take over. You know wetin be di meaning of dat im name so? Dat im name mean say, "Sun wey dey rise, wey dey shine for everywhere." Dis Oba rule from eighteen-eighty-eight to eighteen-ninety-seven. Dem been born am for eighteen-fifty-seven, but di time wey im come start rule na eighteen-eighty-eight. Now, dat time wey dis Oba dey rule, di Benin kingdom dey prosper well well. You know say dat time na im dem been get all those work, all those kain sculpture wey dey dey make dat time. Dat time, those tins be dey. So Benin kingdom been dey do plenty better better trade, dey prosper well well. So, e be like di tin come dey enter all dis British people eyes, dem wan come come come take over Benin kingdom. Dem come come, come dey try to take over di kingdom. Dis Oba come dey say, "No, he no go gree". E resist dem say dey cannot come and take over di kingdom, but las las, dem come sha still succeed. Dem come come Benin kingdom, come burn burn di place, c ome even tiff all those bronze work like dat, carry am go. Dem come capture dis Oba, come still pursue am sef from Benin, say make im go go Calabar. Im come go for dia. Dat, from dat eighteen-ninety-seven wey dat Oba go Calabar so, na de e dey, e no come back, till nineteen-fourteen wey be say e come die. So, despite say dis Oba don die like dat so, we still dey remember am well well today o. We still dey remember am, say, because say im be fight well well to make sure say British people no take over Benin kingdom. Im been fight say, "Ah! Make Benin kingdom dey on im own, dey run tins by imself." So, we dey remember am because of dat tin, even till today.

So today we wan talk about oil palm meal. Oil palm meal ba na place wey dey dey produce red oil. You see say all dis palm kernel tree wey dey for bush after di palm, di palm kernel don mature, don ripe, dey go dey pour for ground. Dem go come go pack those palm kernel, come carry am go dat oil palm mill so dat dem go produce oil. Now as dat palm kernel dis tin wey dey pack so, as dey carry am reach di mill so, dey go first of all boil am. Because untop those palm kernel so, e get some tins wey dem dey call enzyme. If dey no boil am like dat, dat enzyme fit come go dey work, spoil di oil. So, dey go first of all boil am. After dem boil am finish like dat so now, dey go come separate di skin, comot from di nut itself. You know say dat palm kernel e get skin na, dey go come separate am. Dey dey call dat one "threshing". After dem don separate am like dat so now, na dat skin na im dey oil dey inside. But you know say as di oil dey inside, no be say you fit just comot am na. Dey go still get another tin wey dey go do to comot di oil from di skin. Dat one, dey dey call dat one "digestion". After dey don do dat one finish so now, di oil and di skin you know say e go dey inside one container, you still gats separate two of dem na. Dey go come separate dem. Dey go squeeze am so dat oil di oil go flow comot from inside di skin body. Dat one, dey dey call dat one pressing. After dey don finish like dat, you know say some small small dirty go still dey inside di oil, dem go come filter am so dat all those small small dirty wey dey remain go comot. Then, dey go come still carry dat oil turn am inside another um tank because you know say some dirty gò gó settle for down of di container so dey gats turn am so dat di dirty wey settle for down no go blow am enter. After dat one now, dey go come package dat oil inside all dis kain drums and inside um jerrycan wey dem go come carry go sell. Now, all dis tins wey you dey do so na machine dey do am o. Na machine, no be say na hand. Although for local one wey be say for villages one, dey dey use hand. As dem no get money buy those machine, dem go use hand. So even after you don comot di palm, di red oil like dat so na, you know say dat fruit wey dey inside palm kernel still dey inside. Na di one wey dey dey chop, dat nut, dat one again, dem go come still break di shell of di nut so dat di fruit wey dey inside now, e go still remain. Dem go come carry dat one, come still use am produce um palm kernel oil. So, you know say we dey use oil for plenty tins for dis world, so e dey necessary say we go, dey go produce am like dis.

My pipu today we wan talk about old mud houses You don Waka enter village before wey you come see sey mud houses plenty for there, mud houses wey be sey e don plenty wey den build dem, dem don dey for ground since din try like that, that kind house, you know wetin den dey take build am? Na sand sand And no be just any type of sand o na sand dey be sey if you mix am with water, e go hold bodi, e go gum, and you go fit mold am, no be sey, ehe, no be di wan wey if you mix am with water like that e go just dey scatter yayaya So na dat type sand dem dey use dey one wey dey gum body dey hold now dem go carry dat sand den you know dis uhm bag of rice if you go processing mill wey dem dey process rice like dis all those bag of the rice like dat dey go come carry am come mix am with dis sand because for mek e hold body mek e strong dem go come carry water mix all of dem together as dem mix am together dem go come mold am mold am into shape wey e go resemble like something wey dem use cement block do after dem go allow am dry after dem dry am finish now dem go come use am dey build dat house di way dem dey build normal house dey go dig foundation come dey put di block untop each oda come dey gum am den after everything dem go come still roof am maybe dem go use all dis um branch of palm tree or maybe di um body of rice plant wey be sey e don dry roof di house so dat if rain dey fall water no go enta di house and den as sun di shine e no go di enta e no go di shine enta di house too mud house get plenty benefit o because sey e no dey allow heat pass through him body anyhow anyhow during heat period wen you enta inside house e go cold for body den during um cold period like dat if you enta inside di house you go see sey e warm, e no go too cold anyhow na one advantage wey e get like dat be dat and den again because sey di thing wey dem use build am no be something wey e hard to get no be something wey you go go you go see for around your area um sand sand and all those kin things e no hard to get na so e dey cheap to build again no be sey you go spend too much money to build am but one problem wey e get be sey for place now wey rain dey fall anyhow anyhow like dat di kin dat house no dey fit stay for dat kin place because di rain go spoil di house so e no go easy to build dat kin house for there, so na di ting be dat

Teacher wey de for classroom na say the teacher de ehm class room to teach his children them wey deh de wey wan learn that is his students and the teacher work e no be say, na one kind big work or na one kind hard work na to just normal you go write your lesson note them wey e wan use de teach his children come begin write for the board for there, so that they go fit copy am for their note if na like big big student them wey de don big they sabi spell, you fit no copy for board you fit use mouth de call the word de call the word then you should now grade them for the spelling for their book de write when you don do the note finish for them then you go come begin explain wetin you de write since or wetin you don already write or use your mouth come begin the explain so that the children there de go fit understand well wetin you de talk when they explain finish you question. Allow them make them ask question because no be evrybody go understand at once and some fit don get question then one or two question wey them go need ask so you wey be the teacher go lis ten to their question go come de begin answer them so that they go fit understand am well eh eh, e fit be say na Math you de teach, English, CRS, Business Study, PHE, subject de plenty so depending on the one wey be say the teacher de teach we now remind them, write about ten book or explain give the children make they for understand

So, today we wan talk about Osayomo Joseph you know who Osayomo Joseph be? na musician na one of those ehhh olden days Nigerian musician wey be say, he been popular well well this man na from Edo state he come from them born am for nineteen fifty two then na from nineteen seventy he come de start to sing well well, he been start for Nigeria army band. him join all the people wey be say, they been de people wey start high life music for Nigeria he been de join Edo ryhmes ba, he go join am with Afro beat, join am with high life come sing. and na for inside pidgin and Edo language he de sing well well before sef that time wey highlight dey na horn dey de use sing well but this man join people wey be say dey de bring flute inside highlife music for Nigeria. He been popular well well He de sing about all this kind culture, about eh things wey de happen for society, even about corruption for government he de sing about well well de sing about those kind things so that one make am popular people de lis ten to am well well for for inside world like this, around the world everybody de lis ten to the man that time. He popular wey be say if you go from one house to the other for Nigeria you go hear say them de play him music He join one of the people wey be say he dey ginger all this musician of today now to de sing better better Afro beats songs now for the country the man sings plenty song o, songs like all this Alebebo, song like Mother's day, song like eh Oyeye na ehm sing all those songs like that him been die for twenty twenty two but dispite say he don die like this so we still de enjoy ehm song well well today and ehm song still de ginger plenty people today do plenty better better music now wey we de for this we country so na the man matter be that o.

my people today ehh, we want talk about outdoor kitchen outdoor kitchen na kitchen wey be say na for outside they arrange am na for outside na ehm they de cook no be for inside house when they build the house finish they no go build space wey be say na kitchen e be, na outdoor, we just know say na outside they want de cook food you, you know say some people e get different different people for this world some people de wey be say, na fire wood and charcoal na ehm they de use cook no be all this them gas cylinder now, person wey de use that kind thing cook, e fit cook inside house? e no go fit now because if e for cook inside house now everywhere inside that house go de hot and then even the walls of the house and the ground, the floor for the house too all go stain with black black charcoal because say the fire from the fire wood go de dirty the place. Now, if you get that kind house wey you come de do that kind thing inside house, you go like the house? you no go like am. Even if na rent you de rent house wey you de stay like that Landlord mah no go like as you scatter ehm house like that so, those kind people na outside they de cook food for that outside now, they go get like fire place wey they go cook that fire place they fit use maybe clay do am like sand sand or de, e fit be say na iron they use do am so, anytime wey they want cook they go just come arrange the fire wood like that come put pot ontop fire come de cook. Now, because say sometime you go gat cook in the afternoon na when sun de shine everywhere go hot you no fit just come outside come stay for open outside stand inside sun say you de cook so some people self still de do shade for that kitchen they go de shade come roof am so that as they de outside de cook like that so, sun no go de beat them. most time ba, this type kitchen na for villages them de de but even for town people de do am, even this days mahsef they don carry am enter another level wey be say de fine well well they go do am outside, do am you go think say na kitchen wey de inside house sef then they go come de cook for there and this kind kitchen bah, he get plenty plenty advantage o because say as you de cook outside now breeze go just de touch you anyhow heat no go worry you and other kind thing and inside your room no go just de hot hot because say you de cook inside room and the even the smell of the food wey you de cook as par say na outside wey you de na, e no go just de enter all the rooms inside the house come de make everywhere de smell, if visitor come you come de shame that kind thing but for outdoor kitchen now all the smell na outside na, breeze go just de blow am go e non go enter inside house, so e really de help people well well for all that kind thing so na the topic be that today o.

Today we go tok about sleep and how e take dey important for children bodi You don see pikin wey dey sleep before? You go see how dat pikin look peaceful e go dey relaxed, e go dey breathe slow Dat kind tin good well well for children bodi becos sey sleep e important for how children take grow and how de take develop Na sleep wey children dey sleep so dey help their bodi dey do different tins E will help their bodi to grow well, all their bones and their muscles na dat time na im bodi de take de repair dem, de grow dem like dat Even their um bodi dey learn how to fight sickness dat time, dis wey de call immune system na im dey fight sickness and disease for bodi na dat time which pikin sleep na im dat tin dey develop too How dem go dey take de manage stress for life ba? Sleep too dey help becos if dem no sleep well, dem go just de um gra gra. Bodi go dey pepper dem in di morning, dem no go calm at all Even their brain too, na dat time wey dem sleep, na im their brain dey take develop All di tins wey de learn from school na dat time their brain go store am so dat de go fit remember am after So sleep na something wey dey important well well for children bodi be dat Now as children dey grow ba, di nomba of hours wey de suppose sleep e dey change For small pikin wey e be like zero month to three month, those ones de suppose dey sleep for fourteen to seventeen hours e go sleep for some hours for day, then some hours for night Now as di pikin reach dat kind four to eleven months di hours go come reduce small. E go go de like dat kind twelve to fifteen hours when pikin don reach one to two years, e go still reduce to like eleven to fourteen hours For children wey dey like three to five years, dem na like ten to thirteen hours dem need to sleep Then for six to thirteen years old children, those ones na nine to eleven hours dem need to sleep Then when di pikin don de big reach like adulthood wey be sey fourteen to seventeen years, di hours go come be like dat kind eight to ten hours wey dem need to sleep Now all dis sleep wey we de tok sey children need to sleep for dis hours na something wey be sey parents too, na dem go help di children becos you know children if you leave dem, dey fit play from morning till night so na di parent too, na dem go arrange how di children go take dey sleep well so dat dey go sleep for dis nomba of hours wey we tok like dat so De go make sure sey once night don do, once time don de reach to sleep de go make sure sey de off all di TV for house, dem no go make di children dey play any play wey be sey e go disturb their sleep like de go suppose dey calm for dat time maybe you fit dey sing for dem or dey read book for dem when dat time don reach to sleep Now as you dey do am so, their bodi go come de adjust to dat time wey be sey even without dat activity wey you dey do so later dem go fit sleep by demsef once dat time don reach. So parents, make sure sae even di place wey dem go sleep no go get noise. Di bed wey dem go sleep on top, you go still make sure sey e de comfortable becos if e no comfortable, dem no fit sleep well and if dem no fit sleep well, e go affect dem like dat so. So you go make sure sey everything dey okay for dem so dat dem go fit sleep well

Today we go tok about traditional hairstyles If you go different places for dis world ba, you go see sey no be one way everybody dey make hair You go see sey pipu get different different ways wey dem dey take make their hair. All dis different ways wey pipu dey take make hair ba e dey different according to their own culture And dis hair wey pipu dey make like dat, dis traditional hairstyle, no be just to sey for fashion or to make di pesin fine Some of dis hairstyle ba, e dey show different tins. E dey show where di pesin come from, di tribe wey di pesin come from. E fit show which status di pesin dey for society like wetin be di pesin stand for society E fit show power and then e go show whether pesin get money like wealth, all dis kind tin, e dey show am too No be just for only fashion Every culture so for dis world get their own way wey dem dey take make hair Like for African culture now, dey fit carry different tins put on top hair come make am - things like um cowries or beads, dem go use am come make di hair fine and na so de get different type of hairstyle so for dis African culture something like um Afro, dat one wey dem go carry hair di hair go full like dat go up or um di one wey dem de call cornrow, dat one na sey dem go plait di hair all back go like dat down or Dada, dat one wey e go be sey d tin go roll roll together come long long too, e get dat type too Then if you go like sometimes e dey repre- e dey show um maybe spiritual state or maybe di status of dat pesin for di society, like all dis dem oba wives for Benin or di wives of kings and um royal pipu for um Ibo land like dat so You go see sey if dem make di hair, dem go make am go up, then dem go come carry beads come put am on top di hair make am fine, design am on top di hair like dat make am fine. Dat one now, di moment you see um pesin like dat you go know sey, Ah! dis one na na from royal family e comot from Now no be only African culture get their own different types of hairstyle. Oda cultures too get like for Asian countries now, dey get di way dem de make their hair wey sey de fit come carry combs and um pins come put am on top di hair use am design am to make am fine. Then for all dis kind America, Southern America like dat so dem go just plait, dem go just leave their hair long long like dat, come maybe use flowers come put am on top to make am fine. So if you see pesin carry um any hairstyle wey you no even understand di style, no be sey you go come de tink sey, Ah "Which kind hairstyle be dis one?" Just know sey e fit be sey dat hairstyle na part of di pesin culture, na their traditional hairstle for dat place. So, traditional hairstyle now, e go e go make you understand sey as you, you get your own for your place so now na so oda cultures too dey get their own different way wey dem de make their hair

Today na traditional wrestling we dey tok about just di same way wey be sey dem get dis modern wrestling wey de dey do na so traditional wrestling be and traditional wrestling im don dey teh teh before dis modern one Traditional wrestling e dey different for different different places All different cultures and tradition dem get di way wey dem dey do their own for their own wrestling Now di reason wey dem de do dis wrestling e plenti E fit be sey maybe na just dem dey organize sey dem wan um do wrestling see who go win or dem fit organize di wrestling becos of sey dem get ceremony and festival or sometimes e fit be sey two villages dem dey fight de get quarrel for ground so de come tok say, OK o, we go use wrestling settle dis quarrel. Anybody wey win na im don win dis quarrel so or de fit just do am for sey dem wan um do entertainment to enjoy demsef so e get different reasons wey dem dey do traditional wrestling Even sef, for to choose husband for woman too de de do dis traditional wrestling if pipu wey say dem wan marry one woman de plenti de go say, OK make una come fight o. Anybodi wey win, na im go marry dis girl Traditional wrestling na di same way wey de de do modern one inside um ring na so dem dey do am dem fit do square ring or circle ring come dey fight for there and for inside dat ring, sand go de for ground well well so dat anybodi wey e fall for ground e no go wound bodi Now di pipu wey dey contest so for dis um wrestling dem dey, dem dey wear different type of cloth For some tradition e fit be sey dem go tie leaf for waist or for some de fit use um short knicker like dat come gather dey fight there so Now dis wrestling e dey show who get power well well e dey show who e be like um manly pesin pesin wey e get better strategy, know how to fight well and pipu dey like contest for dis tin becos sey, anybodi wey win, community go respect you well well, de go see you like warrior wey get power so na why pipu dey like to contest well well As pipu gather so we dem dey do di fighting pesin wey, di one wey dey um strong well well na im go fit push di other one for ground come um pin am for ground wey e no go fit stand up, na dat pesin na im go be di winner Pipu go gather de di dey happi, dey shout, dey make noise to dey give moral to pesin wey dem de support to jinja am so dat e go fight well, just dey shout like dat De fit dey play music sef, with dem all dis um flute or maybe local music so dat e go jinja di pipu wey dey fight After dat fight, anybodi wey win, dem go come give am wetin e don win. If na prize o, de give am, if na sey um na im wife o dem go giveam like dat Dis wrestling no just dey show sey pesin get power o, sometimes luck dey inside Even sometimes gan, some pipu dey go do maybe ritual to say, OK make dem get power wey am, make dem fit win di fight. So, wrestling for traditional way no be just say, Ok you don go fight you win Na something wey dey bring all di community together to come dey and enjoy tins together, na im traditional wrestling be

Today we go tok about "waking up alarm" You know sey wen you sleep for night, di next morning wey you go gat wake up Sometimes you go don tire wey be sey you no go fit wake up by yourself You go con late for work or for school or anything wey you dey do for dat day Na why alarm dey important Becos sey if you get alarm now you fit set am sey "wake me up by five o clock or wake me up by six o clock". Dat alarm go ring wen dat time reach You you go come stand up go dey do wetin you wan do And dis alarm so wey we de tok about, no be today e start o Alarm don de tey tey like dis since um two thousand years ago, alarm don de Pipu dey use am since dat time but no be dis type wey we dey use now de bin de use Dat time e get dat type wey be sey na water sef De go put water e go dey um drop inside container. If di container con full E go come make sound, so dem de set am wey be sey dat time wey di water go take full dat container Na from night till morning wen de wan wake up like dat but dis days now we get different types of alarm. No be dat type we dey use again Dis days we get um dis normal alarm clock wey be sey de de put for um um side of bed, you go put am on top table, wen time reach for morning e go ring E still get sey one wey dem call "AI alarm clock" Dat one own be sey as pesin dey sleep, you know sey wen morning don dey do like dat your sleep no go deep again So, as your sleep no deep again, your breathing go change too sef So na dat change wey your breathing change like dat so na im dat alarm dey take monitor you If you see sey your breathing don change You don know sey your sleep no deep again, morning don dey reach, e go ring, e go wake you up like dat Then, even dis our handset, dis our phones wey we dey use so, we fit set alarm on top am too to wake you up for morning. Now ah why dis tin dey important now be sey if sey alarm no dey now you fit sleep come late for wetin you wan go do But becos sey alarm de now, you fit set am sey ok dis time i go wake up, and you go wake up dat time then you go go do your work wey you wan do, you no go late E go still help you sef so dat you go get um like wetin dem dey call time table for your life like ok dis time of di day na im dem de wake up If na your bodi you sey make e dey wake up everytime di same time everyday, your bodi fit no de e fit no do am, but alarm everytime for dat day, once dat time reach e go wake you up like dat. So dat day now, you go fit do all di tins wey you wan do You go even dey in control of all your life like dat becos sey everything dey di way e suppose dey, no be sey you late, come dey rush up and down dey run run wey be sey you go come tire Some pipu no like um di sound of alarm. you know now if e ring e fit disturb your sleep you go come dey vex say: Ah Dis alarm again, I wan sleep small But, next time wey you hear your alarm dey ring just know sey no be becos di alarm wan disturb you Na becos sey e dey help you to do your life di way you wan plan am good, to wake up early so dat your day go go di way e suppose to go

Today we go talk about how some women dey kneel down to greet their husband. As pipu plenty for dis world wey we dey so um na so cultures plenty too for dis world. And all di cultures get di way de dey do their own thing. E get some culture wey to kneel down greet pesin um especially pesin wey be say e big pass you, na di way to show di pesin sey you dey humble. For Africa, dat kind culture dey, for Nigeria, dat kind culture dey wey be sey to kneel down greet pesin to sey to show sey you humble e dey our culture well. Now na dat same kind of culture na in kon still enter sey women dey greet um dey kneel down dey greet di husband. even wen de dey do traditional marriage for African culture, for some o no be all, u go see sey de go sey mek di woman kneel down to maybe serve di husband food or drink or dat kind thing na u see say from there de go don dey teach di woman sey dis thing na our culture and you go dey do am wen you marry. Dat kneeling down now to go greet husband um no be to show dey you be slave or to say anything na to show sey you dey appreciate your husband, you dey tell am sey you dey submissive to am you go dey loyal to am and na him be head of dat house anything wey hin dey do you go dey follow am for back. Mey e just dey do beta thing e go dey lead you dey go like dat. E no show sey you weak oh, if na time wey de show sey you strong wen you know sey everybody get in place an your own place na to dey support your husband dey go like dat so na why de dey teach am for even dat wedding day so dat women go sabi to dey learn how to dey do am like dat. For some cultures like yoruba igbo, um ghanian pipu even dem zulu pipu dey get this culture too for their tradition like dat. Di culture na to show sey you and your husband una dey go well, una dey do things well and um una relationship e good well well no be sey one pesin dey fight di other pesin na just to show sey as we dey so now I dey respect you I know sey na you be di head of dis house and me I dey loyal and me na support I be too I go dey support you dey go and I want mek everything dey go well everything wey we dey do for this house. And den even di husband get di things wen e suppose dey do for hin wife too no be sey na only woman go do everything man too get di won wey be sey culture don sey e go dey do am like e go dey provide everything for house and dat kin tin e go lead di children well so wen everybody dey do he own part di house go go well, di family go go well and di children go enjoy dat house too even di husband and wife go enjoy dat family at di end of di day.

Today we go tok about cassava and how de dey peel am, how women dey gather around dey peel am. Cassava na food wey be sey e dey popular for inside Africa, even de dey farm am for different different part of di world. For Nigeria here, de dey farm am well well like dat so and e dey importand because sey n aim de dey use do plenty type of food for inside nigerai wen we dey so. De fit use cassava do all dis garri, fufu, elubo, de fit even boil cassava chop like dat so. So de dey use am for plenty plenty things too. So e even get wan wey de go fry am kon chop am. Now dat cassava before de go use am do all dis things first, you know sey as dem uproot cassava from ground so, e dey commot with e skin for back dat brown skin wen dey e bodi e go commot for ground with am. And dat skin, e c ontain, e get um plenty um dis thing inside am like something wey you fit use do pesin bad for bodi like all dis dem poison de dey call dat thing sananide e dey for inside dat cassava back. If dem no rally remove dat back so, de just kon chop di thing like dat, e go go cause wahala for bodi. So before de go eat da cassava or use am do anything wey de go use am do, de go commot dat back. Na dat wan de dey call se dey dey peel di cassava. Na dat wan de dey call sey de dey peel di cassava. De go carry sharp knife like dis kon use am sey den de commot di back from di cassava and dem go dey careful because if you chook am too much, you fit go cut di cassava wen dey nside and na just di back na in de won remove so den go dey careful. Dat thing self pesin go sabi before e go carry knife sey e dey commot back of cassava if noy you fit spoil di cassava too. Some self na for farm de dey do am maybe if de just like uproot di cassava commot for ground, de go sit down round maybe di men dem dey uproot am from di farm, den di woman go gather dey pee am for dat farm. Sometime de dey carry am come house like dat before de kon peel am. Afta de kon peel am like dat finishcommot dat back, de go kon wash di cassava with water. Afta de don wash am finish, de fit kon use di cassava do anything wey de won use am do. Dey boil am, too cook am, maybe to go ferment am kon use am do fuf or kn use am do garri like dat oh. Now even dat back wen de dey use commot for dat back so, de dey use am too do different things. Sometimes de dey use am do like manure for farm, or de fit give their good like animal like dat to chop. e get some places wey dey dey even treat like sickness too, so even di back too, still get things wey e dey do but before dey go use am, dey go still sha do some things for e bodi so dat dat poison wey e get dat toxin wen e get no go go wound di animal wey de dey go give too like dat. So now dat cassava afta de don peel am finish, de fit kon use am do anything wey de won do now. So dat peeling na very important part of how de dey tek get food from cassava because if you neva peel am, you no fit use am do any other thing.

Today, we go talk about chiefs. Chiefs na pipu for society for any community wey be sey na dem dey lead di community.most times king go dey already den di chiefs go kon dey like group of pipu den choose to support di king help am out dey lead di community like dat. Chiefs den dey wise well well oh, de dey get sense well well so dat den go fit advice di king on how to do somethings and de go still advice di pipu for dat community on how to do some things too. E get plenty things wey chiefs dey do, di important ones wey den dey do be sey d go help to advice diking and to advice di pipu on how to dey do their things for life so dat den go fit sabi how to live well. Den again if problem dey for inside di community wey be sey maybe de dey fight, de dey quarrel, den go help again to settle dat kind matta. Again even wen den get something we den won do with anoda community maybe qnoda village wey e dey by their side, na still dem di chiefs na in go still go go represent di community for dat place kon help to talk about how e go do anything for dat community so dat peace go dey everywhere. A year self chiefs too dey help to mek sure sey di culture and di tradition for dat place e no lost so dat pipu go still dy do all di cultures and all di traditions wey ebsey their forefathers don pass kon give d en and de go till pass down go give their children so dat e no go loss for road so dat di identity of dat pipu now go kon loss like dat so de dey still hep for dat kind thing too. Chief dey plenty part of di world oh, e dey for Africa, e dey for all dis den asia countryies like all dis Malaysia, Indonesia ,e dey for places like austrailia communities even native American societies like dat den get chiefs and leaders too wey dey help dem on how to rule di place maybe if dem get problem like land and ther kind thing and how to dey do those things. For African now, di chiefs for African sometimes na through maybe den go select sey de want chief di elders for di community and npipu for di community de o kon gather kon choose pipu wey go be di chief. Or sometimes na from lets sey na something wey be sey maybe di pesin ones chif don die, e pikin go kon tek over so di thing be sey na something wey be sey den sitdown kon choose pesin or na something wey besey na e go inherit am from your father so as di chief dey die, anoda pesin from e family go kon tek dat position wey e don leave be dat. So na di way wey de d ey tey choose be dat mostly.